Paɣasari bili n ʒɛya ka yɛ liiga din nyɛ zaɣ vakaɣali ka so jinjɛm ʒiɛ chɛriti nyɛla din yili o nyaanga ka nu chɛ baŋ pa teebuli zuɣu piɛɣu nyɛla din gba tam teebuli zuɣu

Duu puuni m-bɔŋɔ pateesa piɛlli mini zaɣ’ vakahili n-yiliya ka dufiɛya dibaayi do tiŋa kuɣusi nyɛla din gba zaya ka anfooni yili dikpuni maa dikpuni maa tam nyɛla zaɣ’ tampilim

Niriba nyɛla ban tam birigi zuɣu ka loori za nbaɣi birigi maa zoli nyɛla din gba zaa bɛni ka mori bɛ tiŋa.

Niraba galisi bɛ tiŋ puuni moto nim biɛni katawii saya ka kpaakpa nim pa teebuli zuɣu loori piɛlli biɛni do so pili zipili piɛlli ka gbubi nuchee ni baŋ din nyɛ zaɣ dozim n chɛna

Boosi n nyɛ sarati palli zuɣu silmiin doo ʒɛya ka yɛ liiga sabinli ka so jinjɛm sabinli do so gba zaa ʒɛya ka pili zipiligu moto biɛni loori ʒiɛ gba bɛ palli maa zuɣu

Paɣa ʒi kuɣu zuɣu n chimdi boofurooto boofurooto maa shɛli na loɣa kpam ni ka o zaŋ chɛrigi yaa shɛli tahali ʒɛya ka tahali taha shɛli pili di zuɣu piɛɣu gba tam taha shɛli zuɣu gaɣali din nyɛ zaɣ dozim gba ʒɛya

Niraba galisi bɛ karim zoŋni karim ma maa yɛla kootu sabinli ka bood maa nyɛ zaɣ piɛlli nuchee ni bansi pa teebuli maa zuɣu ka labtop nim tamya

Chinese nima m-be bɛ jɛma shee bɛ shɛba pini bɛ zuɣuri ka ye liiga waɣila din nyɛ zaɣ'dozim bɛ so beni ka ye tiisheeti din nyɛ zaɣ'sabinli tana nyɛla din yili zuɣusaa.

Bi ʒimi diri bindirigu do yino ni bihi ata bia yino zaŋ nimdi niŋ doo maa nolini doo maa kpala ninkpara pileet nim tam teebuli maa zuɣu ka paanu bɛ pileet maa ni diriti biɛni ka kapu nim din nyɛ gilaas gba biɛni

Yili wurim ʒɛya paapu sabinli din vuli biɛni taabo nim din kabisi kabisi biɛni saa kumi ka tihi gba biɛni yili piɛlli bɛ yili shɛli din wurim maa nyaanga

Paɣaba n galisi ʒiya ka naanzuu bɛ piɛri ni sima gba nyɛla din biɛni loori ʒɛ bi nyananga paɣaba ayi yɛla liiga ʒiɛhi paɣa so biɛni ka pili zipiligu

Silmiingi n ʒɛya ka bihi ban nyɛ gbansabila piɛ n gili o shee ni silmiingi maa yɛla liiga piɛlli ka kpa ninkpari sabinli bihi maa puuni so yɛ liiga piɛlli ka so jinjɛm piɛlli

Bihi ayi n ʒiya ka bihi ayi bɛ bi nyaanga bia yino pamdi o kpee maa zuɣu ka ʒi kuɣu zuɣu bi zaa yɛla liiga piɛla

Shikurubihi beni bɛ zaa yela neen'piɛla buku pa teebuli zuɣu shikurubihi maa shɛba gbubi giraafiki kaboodi nyɛla din be karim zɔŋ maa puuni.